Egi n'engabo y'enjoki eine erangi ya kitaka nana erangi ya mutare aheine erangi ya mutare nihaba harimu obwana bw'azo Kandi ahaine erangi ya kitaka nihaba harimu obwoki engabo egi eri aha kiti ekiine erangi ya kitaka.

Ezi ni karimagyezi nyingi ,harimu omushaija omwe ariyo nayimata aha eipeesha rya karimagyezi emwe. Karimagyezi egi eine erangi ya mutare kandi eriyo neyaka. Aha rubaju hariho esimu erikwiragura kandi karimagyezi ezi ni nyingi ziteirwe aha meeza eine erangi ya kitaka.

Ezi nenturegye nyingi zeteraniire omu mwanya gumwe omwihamba enturegye ezi ziine amabara ,ziine ebinyarara, ebirikwiragura nana ebya mutare, aha mugongo gwazo ningashi aha maraka haineho ebyooya ebyerangi ya kitaka kandi ahu ziriho nizitamburira haine erangi ya kitaka.

Eki n'ekinyonyi kiriyo nikiguruka omu mwanya kiine erangi ya mutare, kiine amaguru garikwiragura, kyine omunwa gwakinekye ahansi hariyo ebinyaatsi ebiine erangi yakinyaatsi nana erangi yakitaka.

Egi n'empare eyemereire omu ishwa eine erangi ya kitaka. Eyemereire omu bunyaatsi ebyine erangi yakinyaatsi. Omu maisho gaayo harimu ebikiindo ebyine erangi ya kinyaatsi. Aha rubaju hariho amabaare againe erangi erikwiragura. Empara egi n'emwe.

Egi n'enjoki eri aha kimumri neehiima eine obuhembe bw'okwiragura kandi eine amabara ga kinekye nana ag'okwiragura aha kifuba kyayo nana omu maguru gaayo enyima hariyo ebishungi ebiine erangi ya kinyaatsi

Egi ni enjoki eriyo nehiima aha kimuri. Ekimuri eki kiine erangi erikutukura, ahagati hiine erangi ya kinekye. Enjoki egi eine amabara ga mutare nana agarikwiragura aha kibunu kyayo.

Egi n'entwiga eine amabara ga mutare nana aga kitaka. Eine amaguru maringwa, erimu necwekanisa omuhanda. Omu maisho gayo hariho epiki eriho netemba akashozi. Orubaju rw'etwiga hariyo ebinyaatsi ebiine erangi ya kinyaatsi kandi omu maisho gayo hariyo ebinyaatsi ebiine erangi ya kinyaatsi.

Egi n'enkoko y'enshaaki ebyami ahansi ekomire ekireere ekiine erangi ya kinyatsi ekonko ekintu aha mutwe nikitukura nana omu maraka nikitukura ,omunwa gwaayo gwine erangi erikwiragura eine ebyooya omu maraka ebiine erangi ya kitaka ebindi niziragura.

Aba ni abantu bashatu abari ahagati y'amaizi. Abantu aba nibiragura. Omwe ow'ahagati ahanikire emikono. Amaizi garimu nigaterwamu akashana akiine erangi ya kinekye kandi amaizi erangi yago neyiragura.

Aba n'abakazi bashatu bariyo nibanoga amajaani bahekire ebigyega aha mugongo betiire emyenda aha mutwe omuri aba harimu ajwaire ekiteteeya ky'okutukura andi bariyo nibanoga amajaani ,amajaani gaine erangi ya kinyaatsi.

Oru n'oruguuto rwine erangi ya kitaka Kandi norw'eitaka aha rubaju hariho ebinyaatsi ebyine erangi ya kinyaatsi , orubaju orundi hariyo emiti eine amababi giine erangi ya kinyaatsi Kandi ebinyaatsi byine erangi ya kinyaatsi omu maisho hariyo amaju agombekireyo harimu againe erangi ya kinyaatsi n'amabaati ga mutare harimu n'abantu omu muhanda abarimu nibatambura. Ahaiguru nihiragura kandi enjura neyenda kugwa.

Ezi n'enjoki nyingi ziteranaire omu myanya ebiri ezimwe ziri orubaju orundi n'ezindi ziri orubaju orundi enjoki ezi ziine amabara garikwiragura aha kibunu kyazo nana aga kinekye.

Aba ni abashaija babiri. Omwe ashutami aha kagari ak'ebimuga, akiirize omupiira omu mwanya, ondijo amukwitse aha mabega ajwaire esaati erikwiragura n'empare ngufu erikutukura n'enkeito zirikwiragura zirimu obwa mutare.

Eki n'ekinyonyi kiteekami aha kishwa eky'enkyebebe. Ekishwa eki n'ekya eitaka kandi kiine erangi ya kitaka. Ekinyonyi nikitukura omutwe gwakyo n'ogwa bururu kandi omunwa gwakyo nigwiragura. Aha rubaju hariho ebinyaaatsi ebiine erangi ya kinyaatsi.

Ogu n'omusiri ogurimu ebihingwa, ebyine amababi ag'erangi ya kinyaatsi ebihingwa ebi bikomeise emiguha erikubiyambaho obutagwa ahansi ningashi okuhendeka emiguha eine erangi ya mutare ekomire aha byoma ahaiguru.

Aba n'abaana baingi beteeraniire omu mwanya gumwe bari omu dirisa, abandi beemereire abandi bashutami bariyo nibaranzya kunuya. Abaana aba harimu abajwaire ebi ebijwaro bya ebya kinzaari harimu ajwaire eki ekirikutukura kiine ebinyarara bya mutare nana abandi baine ebijwaro birimu obugondagondo obwa kitaka nana okwiragura nana mutare.

Aba n'abantu nyamwingi abari omukediimo, omuri aba harimu omwe akwaitse ekyapa ekirikumanyisa ngu hariho okwediima abamwe bariyo nibanywa amaizi abandi bari enyuma hariyo abantu baingi hariho abajwaire esaati za mutare boona bateraniire omu mwanya gumwe.

Aba n'abombeki bari aha mutwe gw'enju, bariyo abantu baana omwe ashutami, babiri bakwitse embaho omwe ayemereire enyima ariyo n'abareeba, embaho ezi bakwitsise ziri omu rangi ya kitaka, enju eyombekise amatafaari agari omu rangi eya mutare aha rubaju hariho emiti amababi gaayo giine erangi ya kinyaatsi